Muziiqa muziqaho yineemohu addi addi muziiqu dani heeranna babbaxitino basera jilahona babbaxitino basera manna hagiriisate yine fannaniha hakkoye muziqaho yinanni

Muro murote yinanniti qooxesinikkera leelitannota ikkitana qooxeessinikera kayinseena fulittanita hatee baala murote yine xawinisanni

Mininna dubbu saada. Mini saada yineemmori hiikkuriiti? Dubbu saada yineemmorino hiikuriiti? Mininna dubbu saada yinaannire hanni xawisse. Mininna dubbu saada yineemmori horonsa maati?

Biifisa, biifisate yineemmo woyite mittu coyi aana noosiri heereenna wolere lende illete la'nanni woyite baxisannoha assine seesiinsanni wote hakkoye biifisate yine woshshinanni.

Boohaarranni mereersha bohaarranni mereersha yinanni woyite lawishaho mannu saga'lanni itanni aganni hasaawanni keeshanno base hattee boohaarranni mereershaati yine woshinanni

babbaxino dani uduunnicho babbaxino dani uduunnichoti yineemmo woyte maxaafa, magaze, billawa hakkuri babbaxino dani uduunnichoti yine woshshineemmoreeti.

Faashine, faashinete yineemmoti yanna yannasenni agarte daggannota ikkitanna addi addi faashinete dani heeranno. Uddanote faashine koattete faashiine heedhanno. Hakkuri faashine yineemmo.

Giwirinna giwirinnaho yineemohu baatto loosira hawuudha shuqu'na kayisho kayisira wixa wixira konne baala giwirinnaho Yine woshinanni

baattote ofollanna xagge baattote ofolla babbaxxitinoti baattote ofolla no taalashshonna ilaalaame yinanni hakkuri giddonnino manchi beettira heerate injiitanno yineemmoti baattote ofolla taalashsho baattote ofollaati yinanni hatti heeshshote injiitanno.

Afantino gashshaanonna annuwansa gobbankera gashshaanchi doctor abiy ahimed alihu addintanni dancha gashshaanchootinna baxisannoho

Biifisa ,biifisate yineemmo woyte ,mitu miturichi aanani noorichi aana wolere ledatenni ilete baxisano gede assine la'nanni woyte baxisano gede assine lonsanni woyte hakkoericho biifisate yinnanni

Ama'no ama'note yinanniti addi gari ama'no heedhano hakkuri giddono mittu beetti maatesiwiinni adhe dayino ama'no harunissanno doogo hatee ama'note yine woshinayi

kalaqonna qooxeessa kalaqote yineemmori maganu kalaqonni noore ikkitanna hakkuri qooxeessinkera la'neemmori maganu kalaqonni noori waanna baattote ofollo lawinore kalaqote yineemmoreeti.

Minenna gallanni mine. mineho yineemmohu manchi beettira heeshshosira hasiisannosi coye ikkanna gallanni mine yineemmo wote kaayiinni mittu manchi looso loosire hose dayee galannowa goxanno base gallanni mieeti yine woshshinanni.

Egenshishsha, Egenshishsha yinnanihu mitu mite uurrinsha addire haarore fushituro anfanni gede borroteni ku'lattanoha hakkoe yine woshshinanni.

mininna biirote uuunne mininna biirote uduunne yineemmori babbaxitinnore ikkitanna biirote uduunneeti yineemmoori xaraphezza wombare mini uduunneeti yineemmori daallasaoo lawinnoritinna hakkuri biirote uduunneeti yineemmo.

Seensillee, seensillu yaa mayyaate? Seensille maaho horoonsi'neemmo? Seensille hiikko afi'neemmo?

Ama'no, ama'no yinnanni woyte mitu manchi maatesiwinni adhe daayinotta ikkittanna hatte hoodisano hedo hatte ama'note yinne woshshinanni

Muronna laalo muronna laalo yinanniri qooxeessinkera leellannore ikkanna qooxeessanke biifisirate yine kaansannire baalanka murote yine woshshinanni.

Hayyona bude hayyonna budeho yinannihu albi annuwanke amadde dagginota ikkitanna coyiinsa mereero hayyissanni budensa agartino widoonni coyiidhanno coye hakkoye hayyona budeho yine xawinsanni.

Roso rosoho yinannihu babbaxitinno basenni afi'neemmoha ikkanna lawishshaho naawateni afi'neemmoha rosiisaanchu rosiisanna macciishshatewiinni afi'neemmoha hakkoye baalanka rosoho yine woshshineemmo.

Maashinubba maashinubbate yineemmoti manchi beetti yannasi woxesi wolqasi haafa gede horoonsirikkinni maashinubba horoonsiratenni umosi soorranno gede horoonsirannota hattee babbaxxitinota maashinubbate yineemmo

Biifisa mitte base addi addi laalcho kaasatenni biifisa la'anno mannirano illete tashshi assannoricho kalaqa addintanni hagiirsiissanno

Hodhishsha hodhishshaho yineemmohu gobbankera lowo gari hodhishshi leellanno hakkuri giddono bubbete aani hodhishshi no wayi aani hodhishshi no bubbete aani hodhishshi no hakkoye baala hodhishshaho yine woshshinanni

Supermarketete mirte supermarketete mirte yinanniri gatinni loonse adhinannikkire baala supermarketete hidhinannire hakkuri baala supermarketete mirteeti yine woshshinanni

Elekitironkise gobbankera tenne yannara addi addi elekitironkisete uduunnichi loosamanninna kalaqamanni no yannaatina tini addintanni hagiirsiissannote

Dadalo daddaloho yinannihu babbaxxinno dani daddali leellanno uduunne daddalannoha daddaloho yinanni lalo daddalannoha mini uduunnicho daddalannoha hakkoye baala dadalaasinchoho daddaloho yinanni.

Bunu minenna sagalete mine yineemmohu adi adi sagale shiqinshshanniwanna bunu mine buna anganni waati

afantino gashshannonna annuwansa lawishshaho sidaamu qoqqowi gashshaanchi desti ledamohu annasi ledamo yaamamanno.

hayyonna bude hayyonna budeho yineemmo wote albi horonsidhanni ilamatenni ilama sayiissanni dagginnoha hakkoye hayyo hayyeessitanno wote hattee hayyote budeho yineemmo.

Godo'le godo'lete yineemmo woyite babbaxxitino dani godo'le leeltanna lawishaho lekkate kaase godo'le angate kaase godo'le hakkuri baalanka godo'lete yine godo'lete danaati godo'lete yine woshinanni

Ama'no, ama'note yinnanniti addi additi ama'note gari gobbankera leellano hakkuyi giddono kalihiwoyiti ama'no ,hawariyatete ama'no, orthodokisete ama'no, tini baalla ama'note yinne worranireti.